Lutuk odilo man guruko bongo me tuko ki war me tuko odilo dok bene guruko cokci marwatte arwata i tyengi. Ngat acel tye ka wot ki mayo odilo ki i tyen lawote tye ka tuko i bar mo maleng adada ma kipito lum oroko kabedo weng dok tye maleng adada.

Lee gin adek ma bedo i lum lee man kilwongogi ni lagwar, lagwar man gitye idye bunga kun dye bunga man tye yadi ma odongo maboco ma kingi tye malac ki lum bene olot maboco lamal ento lume mukene oyabo two.

Lutino aryo ma gin gitye ka leko dyang gin gucung acunga dok gumako odoo lalek dyang icinggi kun jami ma gitye ka lekoneni gitye ka woti camo lum i kabedo man lum olot oromo kabedo weng ka yo mo yo mo acel ma kor tyen dano aye opoko okato ki ikabedo man ma dyangi tye ka cam iyeni ka ibor piny bene tye yadi ma odongo maboco lamal.

Mutoka me tingo te mutoka man tye ka ngwec idye gudi dok ibogine ma angeci tye otingo iye te mapol te man tye labolo ma kitongo atonga ki i poto i mutoka man bene i kom teni tye dano ma ocung acunga ki nagat acel mo ma obol kema ka obuto i kom labolo man ma mutoka otingo tye ka ngwec kwede idye yoni.

Pi mo madit malac adada dok tye i pi nam pi man wiye tye mot ma pe ka piete nyo yamo tye ka bayone matwake cito i wi cerre dok dero tye ka menyo wi pi man atir ma dero man tye dero ma kutyeno madong ceng tye ka poto apota.

Dyangi mapol adada dyangi man komgi tye madongo dok tunggi odongo mabor mabit dyangi man tye dyangi nyankole ma kitye ka lekogi dok gugure kacel gitye ka wot kun gitye ka wot idye yo mo ma kipuro apura ma ki ibor piny ingegi tye lalek dyang ma gitye ka woti lekogi iteng yo man bene tye bunga ma yadine odongo ma gujany adada.

Ladingdingo ma tye ka tuk lapiny dok i kabedo man tye ature ma onyak mapol ento gitye lapiny ature man tye ka nen mamwonya adada.

Lee matuk atuka latio latio latio man tye ka tuku lamal dak tye ka tuk ka cwiny di wi ature kun mito pye i wi atura me ywayo moje atura man onyak mapol dok tye malac kun tye ka nen maleng mawonya adida ma tye kala ma ping ma orupe aruba matar

Dul nyig kic mapol adada nyig kic man gudure adura ka gugure i kor yat mo madit i kor yat man bene tye jang yadit ma tino tino ma onyak ki iye dokpote tye i kome i jang yadi man.

Dano mapol gucung i ka nget yeyagi dok yeya man kiryeyogi areya i wi cere i teng pii kun pii man bene tye pii mo madit malac adada ma tye pii nam dano man gitiyo ki yeya man me wot ki me mako rec.

Diboma madit adada, di boma nam tye odi makiyubogi odi mabeco adada odi mukene tye ociro lamal matye odi gurofa, ikin odi man bene tye yadi mogo makipitogi matye kadongo matye lamal tye dye yor mo ma okato atir idyer boma man dok idyer yo man tye mutoka mapol ki luwot magitye katic kede ka odi mukene tye lamal wa i kor got malo.

Laco ma onyongo anyoga kun en onyogo idog pii mo dok pii man tye ikabedo ma got opete apeta ki iye ento pii man omwoc amwca ki ite ngom kun piine bino malyet adada en oroyo iye tong gweno ma tong gweno tye ka woti bokke ka en woti kwanyone piko i kavere kun tye odo mo acel en oketo ingete ka ma en onyongo iyeni.

Laco mo ma tye ka loro lela kun woto ki ngolo gudi dok ki i teng gudi ka ma en oa ki i ye-ni tye ka cat mo ma kitye ka cato bongi mapol adada ma bongine ki ngabo malo ki jo mukene ma gitye ka wot ki myel i nyim kacat man.

Laco ma ocung i kabedo ma tye lamal en oruko otok i wiye dok tye ka wot ki ngyero ma lake tye ka nen woko matar en tye ka telo tol ma tye lamal dok tol ma kitweyo oduke aduka i kom lawote.

Jami ma kiyubo ki diro me tic cing jami magi kiyubo dok kitiyo ki jami ma wanongo ki i kabedo ma oruko wa jami magi tye tandero ma kitalo atala ma kiwero komgi ka kala mapatpat ki jami ki bene odero ma kiwero kome ki kala mapatpat kabedo man bene tye ma kiguro lamal ma kiumo wiye me miyo tipo.

Poto makipito i ye cam, cam man tye majan, majan tye ma nyak oromo kabedo malac me poto man dok tye ka dongo ki yotkom adada kun tergi tye ka onyo i ye moc cam makonyo dongo pacam man ki bor ping bene tye got mo ma ocudo lamal adada ma omale malac.

Lee gin aryo lee man kilwongo ni raa dok lee man gibedo i pii lee man komgi tye madongo dok komgi tye i pii moma piine tye pii madit ma tye ma tut adada ma tye pii nam.

Latic me yot komlatic man tye daktar dok en oruko bongo tic pa daktar koyti matar kun en oruko labo dog ma owumo ume wa ki doge weng ka ingute bene en obolo iye nyonyo ma daktar tiyo kwede me winyo peko ma tye i komi tutwale ka itye ki peko ma mako ot yweyoni.

Odi me bedo pa dano odi man kiyubogi mapol adada dok gitye odi bati kabedo man dano gibedo ma kingi tye macok adada ka tye ka mo ma ngom ogole iye ka odong bur mo matut adada.

Latin nyako matidi, latin man tye kawot ki cat dok cate en woto kwede awota ma nongo oyeyo iwiye en oketo odero me cateni piny ma i iye tye nyanya ka nyanya mo ma otweyo ikavere bene oilo malo ma omako ki cinge yung lacuc kun icinge yung lacam tye i iye cente ma dong ocato jamine en tye idog gudi dok gudi man tye gudi lam ma kiyubo maleng

Mutoka takci mutoka man tye me tingo luwot ki jamigi ma tingo jjo ma gicito i kabedo mapat pat kun mutoka man tye ka ngwec idye gudi mo ma kipuro apura dok iteng gudi man tye yadi ma kipitogi ydi ma odongo mabor lamal yadi otit.

Dako ma obedo inyim dukan ka cat en tye ka timo biacara matino tino me cwalo cene en obedo iwi kom ka tye iwi meja inyime ma coc kicoyo i kome pi cato kwena pii gin atime kenyoni en tye ka bunyo ki yomcwiny adada dok ene oboyo wiyeo.

Cwan malac adada cuwan man tye lawala dok tye matar kun i cuwan man tye jami mapol makiketo i ye i kine tye i ye gagi makijwayo maleng adada ki nyig mwanyi ma otegi ma ocek makwar ma pe ya oceke matye magurin ki dong mwanyi makidino kimoyo otwo maber ki mukene madong kiodo mamoko buru mamokone weng tye i cuwan man.

Lutino mapol adada lutino man mukene gugungo agunga ka mukene gucung acunga dok cwinygi tye ma yom adada kun gucung ma gitye atera ka mako calgi gin gitye ikabedo mo ma otal dok ikabedo man piny tye ma two ma lum weng otwo oloke ma braun kun ka mukene tye ngom ma otal ma apwa tye iye matek ma omako kom lum.

Poto ature ma ature tye onyak iye mapol adida atura man ma odongo maboco lamal ma pe cok ki dog ngom kun i kom atura mo acel tye nyig kic ma opye tye ka ywayo pig atura man me yubo moo kic atura man be tya ka nen maleng ma mwonya adida ma tye kala ma papo ma ywayo nyig kic ki i bor ping ma miye miti me bino ka ywayo moje

Lee mpol ma gitye i di aroo i di aroo man ping tye malyet adida dok ceng tye ka ryeny matek ma kabedo mukene tye ma dongo otalo ka ka mukene lumme tye ma otwo ma olokke ma buraun lum i kabedo man be dong otummo ma gulweo ma lee man gucamo ki yadi mogo ma gudongo ma tino tino weny pot gulwer dok gutoo

Co aryo ma gubedo abeda i kom dok gin gubedo inyim ka cat mo matino ma kiguro iye tandaro ka kiketo iye jami me acata jami mukene bene tye labolo ma kikwanyo akwanya ki i poto ka ikabedo man kiketo iye lama mo me cain post ma kicoyo coc i kome pi nyuto ngo ma timme i kabedo meno idyekal kabedo man bene tye makar ma kionyo iye piny kun kionyo i kavera ma kipeto ma latin mo ocung ingete.

Lutino ma gubedo i tok ot gubedo ka gitye ka nen jo ma gitye ka para matek ma ngat acel obedo ka oteno tike atena.

Wi odur ka ma kionyo iye yugi mapol adada yugi man kionyo dok oket ata dok kabedo man cilo tye iye matek dok yugi mukene tye pud kidurogi adura i kica madit dano mogo bene ma nen gitye lupoya.

Yeya mapol adada yeya man kigurogi i wi cere dok i kabedo i wi cere man tye ma piny otwo iye i nget yeya man tye odi ma kiyubogi dogolagitye mapol